Khusikhikhi kuli mu'bisaala akaari bisaala byabonekha byanalunyasi ni kusikhikhi kukwene kuli kumaali, kuli akari e'bisaala

Umusaani alimo mutwela ufukhamile asi ali khulolelela bili khukholekha asi iwo nenga ali ambi ni itsu, itsu imuli inyuma wewe ni babaandu abandi bekhalakile inyuuma wewe nenga balikakho aleyi ninaye, sibali ambi ninaye ta ne imweene ali a'burangisi biliwo bye ali khukhola a'burangisi bikali.

Umundu ali ango ewe, ne ate ango ewe iwo iliwo i drum imbofu ili inyuma wewe,u mwene wemile khu kusaala bakutanyamo kuli asi kutsikhi ba bandu bamuloleleye shesi ali khukhola.